salo ka be bɛ jama do shɛbi ʒɛya ka gbabi kundonima ka shɛbi gba tiŋgbani ka yɛ nɛpiɛla paɣ' baayi ni da baayi ka be gba tiŋgbani ka shɛbi ʒɛ be nudirigu zuɣ ka gba yɛ nɛpiɛla

Du'viɛli ka kuɣusi zaya ka dufeya pa kuɣusi maa zuɣu ka nyɛ dufeya anu ka teebuli zaya ka kopu tam dizuɣu ka filaawaasi gba tam teebuli maa zuɣu.

zamaatu ka be ʒɛ yili tuuni ka yili maa nyɛ yili piɛli ka zama maa mi nyɛ paɣ' ba ni da ba ka nyɛ gbasabila ka so nyɛgi baaji n ʒɛya ka pami o zuɣ' ka zaŋ o nu tabi o shɛɛ

jin vili ka zamatu bɛ dini ka lori nyɛ be baata ʒɛya ka niriba ʒɛ lori maa gbani ka niriba bɛ jinli maa tuuni ka lori maa nyɛ lori sabila

Niriba anu ka bɛ nyɛ paɣaba ka nyɛ gbansabila ka kom doya ni tihi ni mori ʒɛya ka bɛ nyaɣi gaɣa ka so be bɛ tooni.

niribaashɛm ka bi ʒɛ lori zuɣ' ka shɛbi ʒɛ tiŋgbani ka lorinim maa zuɣ' anƒɔnim pa di zuɣ' ban ʒɛ lori maa zuɣ gbabi anƒɔnim n ʒɛ di zuɣ ka so pɛli zibili sabilinli ka zaŋ o nuu niŋ o

Niriba ata ka bɛ nyɛ ninkura ka nyɛ paɣaba ka bɛ ʒia baɣari ŋmana bɛ paɣari siliba nima gbambihi jerikan nima ni tahapona.